Mutoka otingo labolo madwong tye iterone icuk ka catone ki bene laco acel ocung ite mutoka, mutoka man tye ka ngwec idye yor iteng ot man tye iye lum ki kwai yadi ma padi padi